Ububiko bw'ibitabo bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe amatara menshi cane harimwo maremare n'amagufi amanitswe hejuru kandi aracanye.

Ishure ryiza ry'intango umwaka wa mbere urubaho runini cane rwirabura ruhometswe ku ruhome intebe nyinshi cane z'abanyeshure zikozwe mu mbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Igicu ciza cane, kirimwo ibara ry'ubururu, hamwe n'iryera; amashure, yubakishijwe amatafari aturiye; imbuga irimwo ivyatsi, baharuye, ariko bimwe, bitanguye kumera.

Icumba c'ishure, umwaka w'indwi; ikibaho kinini cane, cirabura, gihometswe ku ruhome; canditsweko, amungane, atandukanye; intebe nyinshi, zirezire, z'abanyeshure, zikozwe mu mbaho.

Icumba c'ishure, ry'intango, umwaka wa gatatu; urubaho runini cane, rwirabura, rwanditsweko, ibi biharuro: kimwe, icenda, ubusa, bitanu.

Inzu nziza cane isigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Imeza ndende zegeranye ziteretsweko ibintu, udutebe dutoduto dukozwe mu mbaho.

Ikigo c'amashure y'intango cubatswe nk'igorofa imbere ikibuga ciza cane abanyeshure bashobora kwinanoreramwo imitsi mu gihe babishatse.

Akazu ka sugumwe gakoreshwamwo amazi iyo umuntu ahejeje kwihagarika mu mfuruka y'iburyo ,hari akantu babikamwo umukubuzo ukoreshwa muri ako kazu kasugumwe.

Imeza ndende cane, iteye igomwe, ifise amaguru y'ivyuma yirabura, ihometswe ko urupapuro rwanditsweko amajambo atandukanye mu rurimi rw'ikinyamazuru.

Inzu nziza cane ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana. Irimwo imeza nziza, hejuru ni ibiti, ariko hasi amaguru n'ayivyuma. Intebe z'inyegamo ziri kuri buri meza.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, inzu nziza isakajwe amabati asigishijwe irangi amadirisha y'ibiyo bibonerana ariko afise udukingira amadirisha tw'ivyuma.

Icumba c'ishure ryisumbuye igisata c'ubuhinga, udukoresho twinshi cane dukoreshwa mu gusuzuma ibikoresho bikoreshwa n'umuriro w'amatara, tubitswe neza.

Ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome rw'inzu, intebe nyinshi cane z'abanyeshure zitondetswe ku mirongo itandukanye, kandi zose zikozwe mu mbaho.

Inzu nziza cane ndende yubakishijwe amatafari aturiye. Abakinyi barimwo barinonora imitsi, bakoresheje umupira w'amaboko. Abandi bantu barimwo bararaba.

Ikibuga c'umupira kirimwo utwatsi duto duto. Ibarabara ry'ivu rica iruhande y'ico kibuga. Uruzitiro rurerure cane rwubakishijwe ivyuma.

Agakoresho gakoreshwa mu guhanagura ivyo wandikishije ikaramu y'igiti nko mu gihe wihenze ugasanga wanditse ibitarivyo, gafise amarangi abiri atandukanye.

amashure afise inkingi z'ivyuma kandi asakajwe amabati, igiti kinini cane gifise amashami menshi cane hamwe n'amababi ateye igomwe ariko mato mato.

Urupapuro rwanditsweko ibizokoreshwa mu rubanza, umuceri: ibiro mirongo ine; ibiharage: ibiro mirongo ibiri; amashu: ibihumbi mirongo itatu; amamesa ibihumbi cumi na bitanu; hamwe n'ibindi.

Ikibuga c'umupira w'amaguru ibiti; birebire cyane biri iruhande y'ico kibuga bifise amashami maremare mato mato hamwe n'utubabi twinshi cyane twegeranye.

Imbuga irimwo utwatsi dutotahaye intebe ndende z'ibiti ziri muri iyo mbuga abanyeshure bamwe bicaye kuri izo ntebe abandi banyeshure barimwo bararorera urukino.

Akazu ka surwumwe, gasigishijwe irangi ry'umuhondo, ku ruhome, magana hejuru; gafise idirisha ry'ibiyo, bibonerana, kandi gasakajwe amabati; ikintu kimeze nk'igikono, umuntu yicaramwo, akituma.

Urubaraza runini rumeze nk'inzira umuntu acamwo agiye ahandi hantu . Rufise impande n'impande akantu kameze nk'akazitiro kubakishijwe ivyuma.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, bose bari ahantu mu kibuga kirimwo utwatsi dutoya ,kandi duteye igomwe, inzu yubakishijwe amabuye mu ntango.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe. Akabati keza gakozwe mu mbaho gafise utwumba dutandukanye. Intebe zibiri z'inyegamo zirabura.

Uburaro bw'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, bufise ibitanda vyinshi cane bigerekeranye kimwe hejuru y'ikindi kandi vyose bikozwe mu mbaho.

Umupira ukinishwa n'amaboko, usharijwe mu buryo butandukanye, ibara ry'umuhondo, hamwe n'irindi ry'ubururu, wanditseko inyandiko ikoreshejwe mw'ibara ryera, ivuga ngo mikasa.

Uburaro bw'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye. Bufise ibitanda bitandukanye vyubakishijwe ivyuma, bimwe hasi ibindi hejuru kandi birasashe neza.

Imbuga nziza cane, irimwo umusenyi, n'utubuye duto duto; ikibanza categuriwe abana, cubakwamwo, ibikoresho, bibafasha gukina; ahantu umwana aza, akurira hejuru, hanyuma akishungururira hasi.

Ibiti vyiza cane, birebire, bifise amashami menshi cane, n'utubabi duto duto; ahantu hubatswe, neza cane, abana baza bagakinira, kugira ngo binezereze.

Icumba ciza cane imeza ndende rizungurutswe n'intebe z'inyegamo. Izindi ntebe ku ruhande zimeze nk'izakoze umurongo uhese wuguruye.

Akazu ka surwumwe, kubakishijwe amatafari, aturiye; izindi mpande zako, ku mpome, zisigishijwe irangi ritukura; hejuru, aho bakandagira, n'ibirenge, ni isima.

Igikoresho cifashishwa mu gukanyisha ivyo kunywa bitandukanye harimwo inzoga canke amazi canditsweko ijambo n'ururimi rw'icyongereza.

Ibikoresho vyiza cane bitandukanye bikoreshwa mu gikorwa co kwubaka inyundo ikoreshwa mu gukomera imisumari mu biti hamwe n'umusumeni wifashishwa mu kubaza imbahu.

Ikigo, c'amashuri yisumbuye; uruzitiro rurerure cane, rurimwo n'ivyuma; igiti kirekire, gisagaraye, gifise amashami yegeranye; utwatsi duto duto, iruhande y'uruzitiro.

Ibiti vyinshi cane bisagaraye, bifise udushami tureture hamwe n'utubabi dutoduto. Ahantu hubakiwe abana baza kurira umunyenga. Barurira hejuru, hanyuma bakishungururira hasi.

Ibitabo bibiri biteretse ku meza cimwe kirafise igifuniko caco, ariko ikindi coco caratabutse kiravako agakarato karimwo ingwa zera, kandi gapfunduruye.

Ishure rya kaminuza nkuru y'igihugu y'urwanda, ifise uduce twishi twubakishishwe amatafari aturiye umugabo yambaye umupira utukura w'amaboko umagufi.

Icumba c'ishure riteye igomwe umwaka wa gatatu w'abashure y'intango ikibaho kinini cane ishobora kunguruzwa gihagaze ku maguru abiri y'ivyuma.

Inyundo, ikiri nshasha, itarigera ikora, n'umunsi n'umwe; abubatsi, bakunda kuyikoresha, kenshi cane, iyo barimwo barakomera, umusumari, mu giti cumye, canke kibisi.

Ibitabo bine bigerekeranye kimwe hejuru y'ikindi, kandi vyose ni binini binini kuko bifise impapuro zishobora kurenga amajana abiri canke amajana atatu.

Amakaramu yirabura arambitswe hasi. Igikoresho ciza cane gikunda gukoreshwa mu cigwa c'ibiharuro canke n'umuntu wese ashaka guteranya, kugabura, gukuramwo no kugwiza.

Ikigo c'amashure yisumbuye, umwaka w'indwi nuw'umunani. Cubakishijwe amatafari aturiye kandi gisigishijwe ibara ry'umuhondo ku ruhome. Amabati mashasha, igicu kirmwo ibara rimeze nkiry'ubururu.

utuzu twa sugumwe tubiri dutandukanye twubakishijwe amatafari aturiye dufise imbere ibintu bimeze nk'ibikono umuntu yicara ko agiye kwitumamwo.

Utumanyu, dutandukanye, tw’ingwa; zimwe, zisa n'urwatsi rubisi, izindi ni iz'ubururu, ariko harimwo n'izitukura; izo zose, zifashishwa mu kwandika, ku kibaho.

Uruzitiro rurerure, rwubakishijwe amatafari, y'umusenyi n'isima; imbuga, irimwo utwatsi, dutanguye kwuma; igiti casagaraye, gifise utubabi, duto duto.

Icumba co kwogeramwo ciza cane ikibido kijamwo amazi menshi igikoresho co gusukamwo amazi iyo umuntu agira atangure kwoga.

Akazu kasugwumwe gafise ivyumba bibiri bitandukanye , akantu kameze nk'agakono umuntu yicaramwo agiye kwituma , ahegeje agaca akoresha amazi.

Akazu kasurwumwe kubakishijwe amatafari aturiye kandi gasakajwe amabati. Gafise ivyumba bibiri bitandukanye, vyose vyugajwe n'inzugi z'ivyuma ariko zifise igice kirimwo ibiyo bibonerana.

Uducamurongo twinshi cane dufise amabara atandukanye harimwo ak'ubururu ako icatsi kibisi hamwe n'akameze nk'agatukura, twose dukunda gukoreshwa mu cigwa c'ibiharuro.

inzu nziza cane , ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana , hejuru itara rirerire rizimije . Ibikoresho bikoreshwa iyo bashatse gukanyisha ivyo kunywa canke ivyo kurya.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi, imeza nyinshi cane Zitondetswe ku murongo, zimwe muri zo zisashwe ko ibitambara, intebe z'inyegamo imbere yazo.

Ibitanda vy'ivyuma bigerekeranye, impunzu zitandukanye zimanitswe hejuru, indobo itukura iteretswe hasi, imeza ikozwe mu mbaho ariko ifise amaguru y'ivyuma.

Akazu kasugumwe gafise ivyumba bitandukanye, kubakishijwe amatafari aturiye ,hejuru imitambikwa y'ibiti ,gasakajwe amabati, inzugi z'ibiti zimwe zugaye.

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye kandi gasakajwe amabati. Gafise urugi rw'icuma rwuguruye. Imbere yako utwatsi twinshi dutotahaye.

Amashure meza cane yubakishijwe ubuhinga budasanzwe ageretswe kabiri afise ibiyo bibonerana kandi bifise nidukingira amadirisha.

Icumba c'ishure, ry'intango, ribitswemwo ibitabo, bitandukanye, kandi vyose bipangapanganyeko; bimwe muri vyo, ni ivy'icigwa c'ibiharuro, icigwa c'icongereza, hamwe n'ururimi, rw'ikinyamazuru.

Ikibanza, co gukiniramwo, cubakiwe abana, bakiri bato; akantu karekare, umwana yuriramwo, hejuru, hanyuma akishungururira hasi; uwundi akongera akurira.

Uruzitiro rurerure cane rw'ivyuma, igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera ,uduti twiza tumeze nk'amashurwe yo gushariza.

Akabati keza cane, gakozwe mu biti, gafise ivyumba, bitandukanye, bishobora kubikwamwo, ibintu bitandukanye; ibitabo vyiza, bibitswe muri ako kabati, bimwe muri vyo, ni ivy'icigwa c'ibiharuro.

Igikoresho ciza cane, cifashishwa, mu cigwa c’ibiharuro; gikunda gukoreshwa kandi n’abadandaza, nk'iyo bashatse guteranya, kurwiza, gukuramwo, canke kugabura, amafaranga.

ibitabo bitandukanye bibitswe ahantu havyo habitegekaniritwe bimwe nivy'ururimi rw'icongereza ibindi nivyicigwa c'ibiharuro hamwe nakahise mbere n'indondabihugu

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye igiti ciza cakuze kirasagarara hejuru kandi gifise n'amashugwe abanyeshure babiri bambaye amakabutura yera.

Icumba c'ishure ry'intango giteyigo mwe gifise amatara ane hejuru yiburungushuye, kandi yose arazimije imeza nziza cane zikozwe mu mbaho hejuru, ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi, imeza nyinshi cane zikozwe mu mbaho ariko zitonze ku murongo umwe. Zishashweko ibitambara bitandukanye; imbere yazo, intebe z'inyegamo.

Akarima kanini, karimwo utwatsi, dutotahaye, kandi tuzitanye; amashure menshi cane, yubatswe hirya y'ako karima; kandi yose, asakajwe amabati, mashasha.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe. Bimwe n'ivy'ururimi rw'ikinyamazuru ibindi n'ivy'icigwa ca kahise ariko harimwo n'ivy'ibiharuro.

Akazu ka shugumwe kafise ivyumba bibiri bitandukanye ikintu kimeze nk'inkono umuntu iyicaramwo agiye kwituma inzogi z'ivyuma zisigishijwe irangi iry' ubururu.

Icumba ciza cane categuriwe amanama. Gifise imeza nziza zisashweko ibitambara kandi izo nazo zifise intebe z'inyegamo zizizungurutse.

Uburaro bw'abanyeshure bo mu mashure yisumbuye bwubakishijwe amatafari y'ivyondo, bivanzwemwo umusenyi. Akabati kubatswe mu mbaho.

Ibitabo, bibitswe neza cane, ahantu havyo, habitegekanirijwe; imeza nziza, zifise hejuru, imbaho, ariko hasi, amaguru ari, ay'ivyuma; intebe ziteye igomwe, z'inyegamo.

Akamwanya keza cane kariko ibintu bifatana. Gakunda gukoreshwa kenshi cane nk'iyo hari urupapuro ruriko ibintu bitangazwa , hanyuma kakarufatanya n'uruhome .

Amakaramu menshi cane y'ibiti ,amwe ari mu gakarato kayo, ayandi nayo nta gakarato arimwo, yifashishwa cane cane mu cigwa co gucapa, kuko yoyo afise igishobora kuyahanagura iyo wanditse nabi.

Inzu y'ubushakashatsi iteye igomwe; akantu kameze nk'imeza zitatu zigerekeranye gafise amapine ane ushobora kugaterekako ibintu hanyuma ugasunika.

Umugano umutoya w'icatsi kibisi uzana amazi uriko urufunguruzo rwugurura amazi rutukura k'udutebe dutatu duto duto dukozwe mu mbaho.

Icumba c'ishure kimanitswemwo urubaho rurerure rwirabura, kandi rwanditsweko amajambo atandukanye n'ingwa z'ubwoko bwinshi, abanyeshure bicaye, imbere yabo hari imeza, bamwe barimwo barandika.

Icumba c'ubushakashatsi ryubakishijwe amatafari aturiye idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana igitambara gipfuka idirisha c'ubururu udutebe dutoduto two kwicarako.

Icumba c'ubushakashatsi amadirisha y'ibiyo bibonerana afise udukingira amadirisha tw'ivyuma abantu babiri bambaye amataburiya yera umwe muri bo yambaye agapfukamunwa.

Agakoresho gakingira amaso gafise umugozi ugafashe wirabura kugira ngo muntu ashobore kukambara neza. Kifashishwa kenshi iyo hari umuntu arimwo arateranya ivyuma n'ibindi kugirango udusase tw'umuriro dutamutarukira mu jisho.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi ryubakishijwe amatafari aturiye rifise urugai runini rw'ivyuma ariko bwuguruye abagabo batatu bahagaze imbere y'iryo shure.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye. Gifise idirisha ry'ibiyo bibonerana n'agatambara gapfuka idirisha k'ubururu. Udutebe dutoduto two kwicarako.

Akuma gatoya cane, kifashishwa, iyo bagiye kwugurura, ibikoresho bitandukanye; imbere ku ntango, kagizwe n'icuma gusa, ariko inyuma, hari ahantu, umuntu afata n'intoke, atari ah'icuma.

Ibikoresho bikoreshwa mu gikorwa c'ubushakashatsi ibikombe bibiri Vy'ibirahure birimwo imiti itandukanye yayandi macupa atatu ku ruhande nayo nyene arimwo iyindi miti itandukanye.

Icumba c'ubushakashatsi gifise amatara meza cane amanitswe hejuru, ameze nk'urukiramende. Imeza nyinshi ziteretswemwo utuntu hasi, twifashishwa muri ico gikorwa c'ubushakashatsi.

ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome rw'inzu . Canditsweko ko amajambo atandukanye hakoresheje ingwa itukura hamwe n'iyindi y'ubururu.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye gifise idirisha ryiza cane kandi irinini ry'ibiyo bibonerana umugabo yambaye itaburiya yera.

Icumba, c’ubushakashatsi, cubakishijwe amatafari aturiye; urugi runini cane rw'ivyuma, rwuguruye; abagabo batatu, umwe muri bo, yambaye itaburiya ndende, yera.

Icumba, c'ubushakashatsi; gifise inkingi nini nini, zubakishijwe isima; amadirisha meza cane, y'ibiyo bibonerana, afise utuyakingira tw'ivyuma.

Icumba, c'ubushakashatsi, cubakishijwe amatafari, aturiye; igitambara gipfuka idirisha, c'ubururu, kandi kirambuye; udutebe duto duto cane, two kwicarako.

Icumba c'ubushakashatsi bisigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome zose udukoresho twinshi turi mu gakarato kandi dupangapanganyweko hejuru akantu karimwo amazi bakoresha kwa muganga.

Agasekuru gatoya cane gafise numuhini wako gakunda gukoreshwa nkiyo hari utuntu dukeya bashaka gusekura kugirango badushire mu vyo kurya vyiyongeremwo uburyohe.

Inzu nini cane, iteye igomwe; yubakishijwe amatafari, aturiye; idirisha rinini cane, rifise ibiyo bibonerana; rifise kandi, n'udukingira amadirisha, tw'ivyuma.

Umuntu w'umugore yitwikiriye igitambara gitukura mu mutwe, yambaye itaburiya yera y'amaboko maremare hamwe n'udukingira intoke, afise urupapuro arimwo arasoma.

Icumba c'ubushakashatsi; abanyeshure, bakurikirana, igisata c'amagara y'abantu, bambaye amataburiya, yera; bose, bafise mu ntoke, amakaramu, bariko barandika, ivyo babwirwa, n'umwigisha wabo.

Igitabu c'umwigisha ibipapuro bitandukanye bagiye bakorera ko ibibazo vyose hamwe biteretswe hejuru y'ibikarato bibiri bibitswemwo ibintu bitandukanye vyahejejwe gukoreshwa.

Ibitabo bibitswe neza ahantu havyo, amadirisha y'ibiyo bibonerana, imeza nziza cane z'ibiti, intebe zitandukanye z'inyegamo zo kwicarako.

Ububiko bw'ibitabo bubereye ijisho idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana. Imeza zibiri zikozwe mu mbaho; intebe imwe y'inyegamo yiruhande y'imeza.

Isaho nini cane yegamitswe ahantu harimwo ibitabo bitandukanye hamwe n'amakaye hifashishwa yo umuntu ashaka kugira ikintu yanditse .Mu gafuko ko ku ruhande harimwo agacupa bashiramo amazi yo kunywa.

Ububiko bw'ibitabo bubitswe bimwe iruhande y'ibindi, akabati kanini gafise ivyumba bitandukanye, amatara hejuru yose yakije.

Akabati, kanini cane, kirabura, gafise amaguru y'ivyuma; kabitswemwo ibitabo, bitandukanye, vyanditswe n'abanyeshure, bagiye bariga, mu myaka yagiye, ikurikirana.

Inzu iteye igomwe, imeza nyinshi cane kandi zirezire, hejuru zikozwe mu mbaho, hasi zifise amaguru y'ivyuma. Intebe z'inyegamo zirabura.

Ikibanza cubakiwe abana babakire kugira ngo bazebaraza kugikiniramwo ahantu umwana iyurira agashika hejuru hanyuma akongera akikonkoborera hasi umugozi wo kwicarako akagusunika.

Ikibaho gitoya kandi ngendanwa cahinyanyuwemwo indome zitandukanye zo mu rurimi rw'ikirundi hamwe n'ibiharuro bimwe bimwe a, b, r, e, n, bitatu n'ibindi.

Imbuga, nziza cane, irimwo utwatsi, dutotahaye; ahantu hubakiwe abana, kugira ngo, baze barahakinira; aho umuntu aduga, agashika hejuru, hanyuma, akamanukira ku kintu, kimeze nk'ingazi.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye rumanitswe ko igipapuro kinini cane kiriko ibicapo vy'udukoko dutandukanye impene, inkoko, imbeba.

Ikibanza co kuruhukiramwo no kwinezereza cubakiwe abana, ahantu babateguriye, umwana yurira hejuru aciye ku kintu kimeze k'ingazi, hanyuma akishungururira hasi.

Icumba ciza cane categuriwe gukorerwamwo amanama imeza nyinshi zitondetswe ku murongo hejuru ni mbaho, ariko hasi amaguru ni ayo ivyuma.

Udukoresho, twifashishwa, mu guhanagura ibibaho; tumwe, turatukura, utundi, ni utw'umuhondo, harimwo utw'ubururu, ndetse n'utw'icatsi kibisi.

Icumba, c'ishure ry'intango, risigishijwe irangi ry'umuhondo; gifise amadirisha meza cane, y'ibiyo, bibonerana; imeza nziza, z'ibiti, hamwe n'intebe, z'inyegamo.

Icumba c'ishure, ryiza cane, ryubakishijwe amatafari aturiye; urubaho rurerure cane, rwirabura, ruhometswe ku ruhome, akabati, kubakishijwe isima, kandi gafise urugi, rw'ivyuma, rwugaye.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa kane. Rifise amatara abiri hejuru ariko azimije, intebe nziza cane z'abanyeshure hejuru zikozwe mu mbaho ariko hasi amaguru yazo nay'ivyuma.

Amashure shingiro yegukira ikomine ya kanyosha yubakishijwe amatafari aturiye afise udukingira madirisha tw'ivyuma, inzugi zugaye z'ubururu.

Uruhome rw'icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye ruhometsweko urupapuro runini cane rucapweko ibikoresho bitandukanye harimwo igikombe co ku nyweramwo amazi.

Udukoresho tubiri dutandukanye, twifashishwa mu guhanagura ikibaho. Kamwe gafise ibara ryera, ariko akandi na ko gafise ibara ry'ubururu.

Icumba c'ishure ry'intango, umwaka wa kane. Intebe nyinshi cane ndende z'abanyeshure zikozwe mu mbaho. Agakarito karimwo ingwa zo kwandikisha.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa mbere ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome intebe ndende z'abanyeshure zose zikozwe mu mbaho.

Ishuri ryisumbuye rya giboga mu ntara ya bujumbura ryubakishije amatafari ahiye kvasi gushika hejuru kaba isakaje amategura imbere mu murima hateye ivyatsi vyinshi bitotahaye n'ibiti birebire vy'ubwoko butandukanye.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'indwi, ryubakishijwe amatafari aturiye, ikibaho kinini cane gihometswe k'uruhome, idirisha ry'ibiyo bibonerana.

Intebe, nyinshi cane, zitondetswe ku mirongo, itandukanye; imwe imwe muri zo, ishobora gukoreshwa, n'abantu bane; imodoka ntoya, zihagaze ahantu, munsi y'ibiti.

Imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'ibipande vy'amabuye n'amatafari; inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome rwayo kandi isakajwe amabati.

Imbuga nziza cane irimwo utwatsi dutotahaye hamwe n'amababi y'ibiti yumye. Abanyeshure bahagaze musi y'ibiti muri bo harimwo uwambaye umupira utukura.

Amazu yubakishijwe amatafari aturiye, imbuga irimwo ivu, igiti kirekire gifise amababi mato mato, igicuciza giteyigomwe.

icumba c'ishure ry'intango risigishijwe ku mpome amarangi atandukanye harimwo n'iry'umuhondo udukoresho twinshi cane twifashishwa mu gufata ibipimo vy'amaraso duteretswe ku meza

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye iruhande yaryo bahadandariza amasaho meshi atandukanye umuntu arimwo aracagura isaho ashaka.

Imeza ikozwe mu mbaho, amakaramu y'ibiti afise hejuru n'akantu gafuta iyo umuntu yanditse ivyo adashaka. Gakunda gukoreshwa mu kigwa co gucapa.

Ibarabara, ry'ikirundi, ririmwo, amababi y'ibiti yumye ,Abanyeshuri bahagaze muri iryo barabara, Ibiti birebire vy'Imikaritusi bifise Amababi mato mato.

Amashure meza cane asigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome asakajwe amabati meza amadirisha y'ibiyo bibonerana urugi rw'ivyuma rwuguruye.

Amashure meza cane, y’intango, kuva mu mwaka wa mbere, gushika mu mwaka wa gatandatu; yubakishijwe amatafari aturiye; afise inzugi z'ivyuma, zisigishijwe irangi ry’ubururu.

Inzu, iteye igomwe, ifise amatara manini, ameze nk'urukiramende, amanitswe hejuru, kandi yose, arakije; ku ruhande, rwo ku ruhome, amafoto y'urwibutso, y'abantu batandukanye.

Icumba c'ishure ry'intango, umwaka wa mbere, ryubakishijwe amatafari aturiye. Rifise idirisha ry'ibiyo bibonerana n'udukingira amadirisha tw'ivyuma. Agakoresho kazimya umuriro.

ikigo cy'amashure yubakishijwe amatafari aturiye givize kandi inkingi nini kandi ndende zibakishijwe isima n'urundi ruhande rumeze nk'uruzitiro kubakishijwe ivyuma

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi. Ibitambara bipfuka amadirisha vyirabura, kandi vyose birambuye. Ibitabo biteretswe ku meza, harimwo ibisanzuruye n'ibidasanzuruye.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye ruhometsweko igipapuro kinini cane kiriko ibicapo bitandukanye ingurube urukwavu imbeba.

Umunyeshure w'umukobwa yambaye agapira kera k'amaboko magufi hamwe n'akajipo kagufi cane, amatako yiwe yose araboneka, yayashize hanze.

Ishure ryiza cane ry'intango umwaka wa gatatu amadirisha y'ibiyo bibonerana abanyeshure bicaye mu ntebe zabo bamwe bakurikirana umwigisha ariko abandi barasamaye.

Imeza y'imbaho, ikaramu y'igiti irambitswe kuriyo. Udukoresho dukoreshwa mu gusongora iyo karamu y'igiti nk'iyo bishitse ntibe icandika neza;

Isaho nini cane itekewemwo ibitenge amakaye hamwe n'amasahani ifise imigozi imiremire ituma vyoroha kuiheka mu mugongo.

Amashure y'intango ,umwaka wa gatanu. Afise imeza nziza cane zifise amaguru y'ivyuma, imwimwe yose ifise intebe zibiri z'inyegamo.

Akazu ka shurwumwe, gasakajwe n'amabati, mashasha; gafise imiryango ibiri, iriko inzugi z'ivyuma; rumwe ruruguruye cane, ariko urundi, rwuguruye buke buke.

Intebe y'inkegamo iteretswe ko igikarito kirimwo imyanda batayemwo .Imbuga irimwo ibimanyu binini binini vy'amabuye hamwe n'ayandi yiburungushuye.

Abanyeshure babiri, b'abahungu, bose bafatanye ku rutuku; bambaye amakabutura, n'amashati y'ishure; umwe umwe wese, ahetse mu mugongo, isaho yiwe, atwaramwo ibikoresho, vy'ishure.

Imeza ikozwe mu mbaho, udukarato tubiri dushasha duteretswe kuri iyo meza, ako hejuru karimwo imbeba ikoreshwa ku mashini y'inyabwonko.

Ikibuga c'umupira w'amaguru ibiti vyiza cane bifise amababi yegeranye abanyeshure batatu, babiri n'abahungu uyundi umwe n'umukobwa bose bahetse igisaho mu mugongo.

Ikigo c'amashure y'intango, yubakishijwe amatafari aturiye; gifise inzugi n'amadirisha, vyose vy'ibyuma, kandi bisigishijwe, irangi ry'ubururu.

Imbuga, irimwo utwatsi dukeya; igiti cakuze kirasagarara, gifise amashami maremare, n'amababi mato mato; igicu kirimwo, ibara ry'ubururu, hamwe n'iryera.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise amadirisha abiri n'ibiyo bibonerana. Urubaho runini cane ruhometswe ku ruhome ,intebe z'abanyeshure zo kwicarako.

Icumba c'ishure, ku muryango gisigishijwe irangi ig'icatsi kibisi. Intebe nziza z'abanyeshure hejuru zikoreshejwe imbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirejwe akabati karekare gakozwe mu biti kandi gafise utwumba dutandukanye ushobora gushiramwo n'ibindi bintu.

Inzu nziza cane ifise imiryango iriko inzugi z'ibiti kandi zuguruye, isakajwe amabati mashasha imbuga nziza irimwo uduti tumeze nk'amashugwe.

Uruzitiro, rw'amashure, rwubakishijwe amatafari aturiye, kandi, rufise n'inkingi z'isima; rucapweko abantu batatu, bambaye amakabutura, barimwo barakina, umupira.

Ishure ry'intango ry'igatagara umwaka wa kane a byubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe n'amabati afise imigongo mito mito.

Ikigo, c'ishure ry'intango, rifise inkingi nyinshi cane, z'ivyuma, zisigishijwe irangi ry'ubururu; imbuga nziza, irimwo utwatsi, duto duto, ariko ahandi, utwatsi twarahezeho.

Ishure ry'intango umwaka wa gatatu ikibaho kinini cane canditsweko amungane atandukanye umwigisha w'umugore ahetse umwana mu mugongo umunyeshure yakirije ukuboko.

Imeza ikozwe mu mbaho ishashwe ko igitambara kimeze nk'icera. Agakarato gatoya cane karimwo amakaramu yo kwandikisha y'ubururu karapfunduruye.

Ikigo, c'amashure y'intango, asigishijwe irangi ry'umuhondo, hejuru; inkingi zubakishijwe isima; akarima keza, karimwo utwatsi, dutotahaye, umuntu ashobora, kuryamamwo.

Agakoresho k'icuma, k'ifashishwa mu kubika neza, ibitabo canke impapuro nyinshi cane, kuburyo zidashobora gusanzara, akandi kantu karimwo Amakaramu yo kwandikisha.

Ikidara cubakishijwe inkingi z'ivyuma gusa kandi gisakajwe amabati y'imigongo mito mito imbuga ntoya irimwo ivu n'umusenyi.

Inzu imeze nk'ikitara cubakishijwe ibiti kandi gisakajwe amabati iruhande yayo uduti twiza tumeze nk'amashugwe yo gushariza abantu bahagaze barimwo baraganira.

Icumba c'ishure, ry'intango, rifise idirisha ryugaye; intebe nyinshi cane, z'abanyeshure, zikozwe mu mbaho; kandi, kuri buri ntebe, hateretsweko ibitabo bibiri.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari y'ivyondo rumpomezweko iki baho kinini canditswe ko imperekeranya zitandukanye z'ikirundi nge nde nye n'izindi.

Uruhome rw'inzu ruhometsweko impapuro zine zitandukanye kandi zose zanditsweko ibintu bitari bimwe rumwe rucapweko ivyamwa, imihwi hamwe n'ivoka urundi rwanditsweko indome zitandukanye z'ikirundi.

Ikigo, c'amashure yisumbuye, yubakishijwe amatafari, aturiye; afise inkingi z'ivyuma, zisigishijwe irangi ritukura; akarima keza cane karimwo uduti tumeze nk'amashurwe yo gushariza.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera, imbuga irimwo umusenyi n'utubuye tw'urucekeri amashure yubakishijwe amatafari aturiye.

Mu cumba c'ishure, ry'intango, umwaka wa gatatu, hari umwiza mwinshi; itara rimanitswe hejuru, ntiricanye; imeza zitandukanye, zitondetswe ku murongo, zose zikozwe mu biti.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatanu yubakishijwe amatafari aturiye afise inkingi z'ivyuma zisigishijwe iranga iry'ubururu.

Amashure yo kwimenyererezamwo umwaka wa gatatu yubakishijwe amatafari aturiye kandi afise inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ryera.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye amwe muriyo asakajwe amabati atukura inzugi n'amadirisha vy'ivyuma vyose bisigishijwe irangi ry'ubururu.

Amashure y'intango kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatanu yubakishijwe amatafari aturiye kandi afise amadirisha y'ibiyo ubibonerana.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye gihometswe ko urubaho runini cane rwirabura rwanditswe ko amajambo atandukanye mu rurimi rw'ikinyamazuru.

Icumba c'ishure, rifise idirisha ry'ibiyo, bibonerana; urubaho, runini cane, rwirabura, kandi ruhanaguwe, neza cane; imeza nini, y'ibiti, iteretswe imbere, y'urwo rubaho.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye urubaho runini cane rwirabura ruhometswe kuri urwo ruhome rwanditsweko amajambo atandukanye mu rurimi rw'ikinyamazuru.

imeza ndende cane ikozwe mumbaho akabati karimwo udukoresho duto duto dukoreshwa mu cigwa c'ibiharuro n'umunyeshure ikaramu y'igiti agakoresho ko kuyisongora hamwe n'akandi kantu kifashishwa mu guca umurongo uhese wugaye canke wuguruye

Imbuga nziza, irimwo utwatsi dutotahaye, hamwe n'amababi, y'ibiti yumye; abanyeshure, barimwo baragendagenda, kuri iyo mbuga; amazu yubakishijwe, amatafari.

Inzu nziza cane ifise amavomo atatu ariko yose yugaye akantu gatoya karimo utwatsi dutotahaye umuntu ashobora kwiyicariramwo.

uruhome rw'inzu ruhometswe ko impapuro zine zitandukanye kandi zanditswe ko zimwe indome z'ikirundi ariko urundi rwo rucapwe ko ivyamwa harimwo n'imihwi

Inzu nziza cane irimwo ama meza ateye igomwe kandi menshi. Hejuru ni imbaho ariko hasi ni ivyuma. Imbere y'imeza imwe imwe, hari intebe z'inyegamo.

Imbuga nziza cane irimwo utwatsi dutotahaye hamwe n'utundi twumye amazu meza yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati.

Icumba c'ishure ry'intango kibitswemwo ibikoresho bikomeye cane vyifashishwa mu gikorwa c'ubushakashatsi hamwe no kwa muganga, ibirahure bibiri kimwe kigaragara ariko ikindi kirimwo ibintu vy'amazi vyirabura.

Inzu nziza cane, ifise idirisha, rinini cane, ry'ibiyo bibonerana; udukingira amadirisha, dukozwe mu duti tw'imbaho, bakataguye, duto duto.

Ikigo c'amashuri yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye inzugi z'ivyuma kandi zimwe zuguruye ariko izindi zozo zugaye amadirisha y'ibiyo bibonerana.

Intebe nyinshi cane zifise imbere akantu kameze nk'akameza ko kwandikirako, ziratondetse mu buryo bwakajagari, ukuntu udashobora kubona iya mbere hamwe n'iyanyuma.

Utuzu twa surwumwe, twinshi cane, dusakajwe amabati, ashaje; igiti kirekire, gifise amashami atatu, aduga, n'amababi mato mato, yegeranye.

Ibikoresho, bitandukanye, cane cane, bikunda gukoreshwa, mu cigwa c'ibiharuro; hari agacamurongo ka mbere, aka kabiri, hamwe n'aka gatatu, ariko twose, tudasa.

Uruzitiro runini cane, hasi hubakishijwe amabuye yonyene hamwe n'isima, hejuru naho ivyuma bisigishijwe irangi ritukura, hirya akarima karimwo utwatsi dukeya.

Ikigo, c'amashure yisumbuye; cubakishijwe amatafari, aturiye, kandi gisakajwe amabati, ashaje; uruzitiro rurerure cane, rw'ivyuma, bisigishijwe irangi ry'ubururu.

Icumba c'ishure ry'intango. Urubaho runini cane rwirabura rwaditsweko ibintu bitandukanye, kandi ruriko ibicapo, intebe y'inyegamo hamwe n'igipanga.

Inzu nziza cane, ifise idirisha rinini gose, kandi, ririko ibiyo bibonerana; rifise udukingira amadirisha, dukozwe mu mbaho, basataguye duto duto.

Intebe nziza cane y'inyegamwo, imbere ifise akantu kameze nk'imeza ko kwandikarako. Ikaye nziza cane isanzuruye, yanditswemwo ibintu bitandukanye, n'ikaramu iri muriyo hagati.

Inzu nziza cane, yubatswe ku buhinga, bwa none; amameza, meza, ateye igomwe, atondetswe iruhande y'inzu; asigishijwe irangi ryera.

Uruhome rw'ishure ry'umwaka wa gatatu w'amashure y'intango, ruhometsweko ikibaho kinini cane canditsweko ibiharuro bitandukanye kuva kuri bibiri gushika kuri mirongo ibiri na rimwe.

Amashure y'intango, yubakishijwe amatafari aturiye, afise inzugi n'amadirisha, vy'ibyuma, kandi vyose bisigishijwe irangi ry'ubururu; imbuga nziza, irimwo, irakwamwo izuba.

Utuzu twa surwumwe, twinshi cane; twubakishijwe amatafari, aturiye, kandi dusakajwe amabati; dufise inzugi z'ibiti, zose zisigishijwe irangi, ry'ubururu.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa mbere be ryubakishijwe amatafari aturiye rifise urugi runini cane rw'ivyuma uruhande rumwe rwuguruye.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa kane ikibaho kinini cyane cirabura kandi igihanaguye neza, amatara abiri maremare amanitswe hejuru ariko yose azimije.

Inzu, yubakishijwe amatafari, aturiye, kandi, ifise urubaho, runini cane, ruhometswe ku ruhome, rwirabura; abanyeshure b'abakobwa, bambaye imyambaro, y'ishure; bamwe muri bo, bahetse amasaho, mu mugongo.

Uruhome rw'inzu rumanitsweko urupapuro rwera cane rwanditsweko ibintu bitandukanye n'imashini y'inyabwomo hejuru cane ahantu hari isaho yirabura imanitswe ku gasumari.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje. Ikigega cirabura cane gifise umugano ukura amazi y'imvura ku nzu uyazana murico.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rimanitswe ko ikibaho kinini cane cyirabura ariko kidahanaguye neza urugi runini cane rw'ivyuma rwuguruye.

Imbuga y'ikigo c'ishure irimwo umusenyi mwinshi cane ahantu hubatswe hameze nk'ikidara gisakazwe amabati ibiti ibirebire bifise n'amashami maremare utubabi dutoduto.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye urubaho runini cane gwirabura ruhometswe kuruhome gw'iyo nzu gwanditsweko amajambo atandukanye, igenekerezo rya mirongwibiri na gatatu ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongw'ibiri na gatandatu.

Icumba c'ishure, rifise urubaho runini, ruhometswe ku ruhome; nagwo, ruriko ibicapo bitandukanye, intebe y'inyegamo, igikombe, hamwe n'umuhoro.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye. Asakajwe kandi amabati ashaje. Akabaraza karekare gafise inkingi z'ivyuma.

inzu yubakishijwe amatafari aturiye. Iyindi nayo ku ruhande yubakishijwe amabuye yonyine . Ahantu amazi aturuka , umuntu ashobora gukarabira mu ntoke.

Ikigo, c'amashure yisumbuye, umwaka w'indwi, n'umwaka w'umunani; kigeretswe kabiri; ibendera ry'igihugu c'Uburundi, riramanitswe; igiti ciza cane, gifise amashami maremare, n'amababi mato mato.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu cigwa c'ibiharuro, bigeretswe hejuru ku meza. Harimwo ivyifashishwa mu guca imfuruka ngororotsi n'izindi, hamwe n'isaha yerekana umwanya.

Abanyeshure benshi cane bambaye imyambaro y'ishure bamwe na bakobwa abandi na abahungu bamwe muri abo, kandi bahetse amasaho batwaramwo ibikoresho vy'ishure mu mugongo.

Umwambaro w'impuzu ujanye. Umupira wera ufise igotogi cirabura nibipenso vyera, urikumwe n'ipantaro yirabura ifise uturongo tubiri tumanuka twera.

amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati atukura uruugi runini cyane rw'ivyuma rusigishijwe irangi ry'ubururu abanyeshuri barimu barinonora imitsi

Icumba c'ishuri ryisumbuye, imeza ndende cane ikozwe mumbaho Kandi zitondetswe imwe inyuma yizindi Kandi intebe zifise amaguru yivyuma.

Imbuga nziza cyane irimwo ibyatsi bitanguye kuma n'uduti tumeze nk'imyombati dutotahaye inzu nziza ifise uruugi rusigishijwe irangi ry'ubururu.

Uburaro, bw'abanyeshure, biga mu mashure yisumbuye; bufise ibitanda vyinshi cane, kandi vyiza, bimwe bigerekeranye n'ibindi; intebe nziza z'inyegamo.

Igicu ciza cane, kirimwo ibara y'ubururu ,hamwe n'iryera, Amashure yubakishijwe Amatafari aturiye ,Abanyeshuri begamiye Amashure ,imbuga irimwo utwatsi dukeya.

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati. Imbuga irimwo utwatsi dutotahaye n'ibipande vy'amabuye. Ahantu izuba ririmwo riraka;

Ikigo c'amashure yisumbuye umwaka w'indwi n'umwaka w'umunani. Gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome. Abanyeshure bacerewe, babahaye igihano co gukubura mu mbuga y'ishure.

Abanyeshure, benshi cane, bose, badugije amaboko yabo; barimwo barazungagiza, utubendera duto duto, tw'ibihugu bitandukanye, bafise mu ntoke.

Amashure y'intango , yubakishijwe amatafari aturiye ageretswe rimwe .Afise amadirisha y'ibiyo bibonerana , hamwe n'udukingira amadirisha dukozwe mu vyuma.

Akarima keza cane, karimwo utwatsi, duteye igomwe; amazu yubakishijwe amatafari, aturiye, kandi asakajwe amabati, atukura; uruzitiro, rurerure cane.

Ikigo, c'amashure y'intango, yubakishijwe amatafari, aturiye, kandi asakajwe amabati; imbuga nini cane, irimwo utwatsi, dutotahaye; ibarabara rica hagati, muri iyo mbuga.

Icumba c'ishure, ryubakishijwe amatafari, aturiye; urubaho runini cane, rwirabura, ruhometswe kuri urwo ruhome; rwanditsweko ibintu, bitandukanye; hakoreshejwe, ingwa yera.

Ikigo c'amashure yisumbuye umwaka w'indwi umwaka w'umunani yubakishijwe umatafari aturiye amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Ibarabara rinini cane ry'ikaburimbo ariko cyatanguye kubomagurika ku mpande, igiti kinini cane kiri ruhande y'iryo barabara kitabonekesha amababi yaco n'amashami.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi gisakajwe amabati; ikigega kinini cane cirabura cagenewe kubika amazi y'imvura avuye kuri iyo nzu.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'umunani ryubakishijwe amatafari aturiye rifise umuryango munini uriko urugi rw'icyuma rusigishijwe irangi ry'ubururu.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye umuntu yambaye inkuzu zubururu igicu kirimwo ibara ry'ubururu iryera hamwe n'irimeze n'iryirabura.

Icumba ciza cane c'inama gifise amadirisha menshi cane y'ibiyo bibonerana abantu batandukanye bitavye inama bose bamaze gufata ivyicaro umuntu agiye kubakoresha iyo nama afise imashini y'inyabwonko arimwo arayugurura.

Icumba c'ishuri ryisumbuye umwaka w'indwi n'uw'umunani, kigeretswe rimwe, cubakishijwe amatafari aturiye, gifise kandi amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana.

Umugore, yambaye impuzu, zirabura, umupira, w'amaboko magufi; ahetse isaho, mu mugongo, ari kumwe n'umugabo wiwe, yifashe neza, na we nyene, yambaye umupira, wirabura.

Ikigo c'amashure y'intango, kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu; gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome, imbere imbuga nziza cane irimwo utwatsi.

Imbuga nziza cane irimwo utwatsi idutotahaye n'utundi tumetse nkutwumye inkingi nini nini zubakishijwe isima abantu bahagaze mu nzu igiti kirekire gifise amababi mato mato.

Ibarabara ry'ibivu rigenda kunzu nziza yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakazwe amabati ashaje, ikibuga c'umupira w'amaguru kirimwo utwatsi dutotaye.

Icuma kimanikwa ko ibendera ry'ishure ishinzwe ahantu hubakiwe neza n'amatafari aturiye hamwe n'isima iruhande yaho hari utwatsi dutotahaye.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, urugi runini cane rw'ivyuma rusigishijwe irangi ry'ubururu, impene nyinshi cane ziri iruhande y'igiti c'ibendera.

Imbuga y'ishure nziza cane kandi nini. Itewemwo igiti gifise intimbatimba nini hasi, n'udushami tureture. Hasi hari amashami y'ibiti yumye.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye gifise amadirisha y'ibiyo bibonerana no dukingira amadirisha tw'ivyuma urugi rwugaye.

Amazu meza cane yubakishijwe amatafari aturiye inyuma hamwe n'iruhande iyayo hari uduti twinshi cane dusagaraye dufise amababi mato mato.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati amadirisha meza cane asigishijwe irangi ry'ubururu abanyeshuri bambaye amampantaro y'ubururu hamwe n'ishati yera.

Umugabo yambaye impuzu zo kwinonora imitsi zanditse ko igiharuro icenda mu mugongo yifashe mu mafyinga inzu nziza yubakishijwe amatafari y'umusenyi uvanzwemwo n'isima.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amabati mashasha imbuga nziza irimwo umusenyi nutubuye duto duto, igicu kirimwo ibara ry'irabura hamwe n'iryera.

Amashure y'indaro yitiriwe umweranda Gaburiyeri, afise uruzitiro runini cane rwubakishijwe amatafari aturiye. Urugi rw'icuma ariko uruhande rumwe rwuguruye.

Ikigo c'amashure y'intango, yubakishijwe amatafari y'ivyondo avangavanzwemwo n'umusenyi n'isima, ageretswe rimwe, afise amadirisha y'ibiyo bibonerana.

Icumba c'ishure ry'intango rifise urubahu urunini cane ruhometswe ku ruhome, kandi ruhanagwe neza intebe nyinshi z'abanyishure zikozwe mu mbahu.

Ibipapuro, vyinshi cane, bimanitswe hejuru; amakaramu, akoreshwa mu kwandika, kuri ivyo bipapuro; iyo rumwe, rwuzuye, bararukurako, bakandika ku rukurikira.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu iryera hamwe n'irimeze nkigirabura imbuga nziza cyane irimwo utwatsi turinganije ahantu ho gukinira hateye igomwe.

Ikibuga c'umupira w'amaguru kirimwo umusenyi n'utubuye dutoduto. Uruzitiro rw'inzu rwubakishijwe amatafari aturiye. Ibiti birebire bifise amashami matomato.

Inzu nziza ifise burugi runini rw'icuma rusigishijwe irangi ry'ubururu ruhometsweko impapuro zibiri zanditsweko ibintu bitandukanye.

Akarima keza cane karimwo utwatsi dutotahaye amazu meza afise amadirisha y'ibiyo bibonerana nudukingira amadirisha dukozwe mu vyuma.

Amazu meza yubatswe uruhande rumwe kandi yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amabati mashasha, ibarabara ry'ibivu rica hagati y'amazu n'ayandi.

Icumba, c'ishure ryisumbuye, ryubakishijwe amatafari, aturiye; rifise urugi, runini cane, rugabuwemwo kabiri; uruhande rumwe, ruruguruye, ariko, urundi rurugaye.

Icumba ciza cane gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana afise udukingira amadirisha twubakishijwe ivyuma intebe z'abanyeshure zifise na zonyene amaguru y'ivyuma.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe irimwe inyuma yayo ku ruhande rwakure imisozi myinshi cane kandi miremire.

Inzu, yubakishijwe amatafari, aturiye; ifise umuryango, mutoya cane, uriko urugi rw'ivyuma, rusigishijwe irangi ry'ubururu, kandi rwuguruye.

Icumba c'ishure ry'intango rifise amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana intebe nziza cane z'abanyeshure hejuru zikoreshejwe imbaho ariko hasi amaguru yazo na y'ivyuma.

Icumba c'ishure ryisumbuye risigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome rifise amadirisha meza y'ibiyo ubibonerana, kandi no dukingira amadirisha tw'ivyuma urugi rw'ivyuma rw'ubururu.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakaJwe amabati mashasha .Igicu giteyigomwe ibiti birebire bifise amashami mato mato n'amababi ateyigomwe.

Icumba, c'ishure ryisumbuye, umwaka w'indwi; ryubakishijwe amatafari, aturiye, rifise amadirisha meza, y'ibiyo, bibonerana; ikibaho kinini cane, cirabura, gihometswe ku ruhome, rwaryo.

Imbuga nini cane, irimwo umusenyi, n'ibipande vy'amabuye, n'amatafari; ahantu, bavangavangiye, umusenyi n'isima, barimwo barubaka, ariko, ntibabimaraho.

Umurima mutoya urimwo ibigori hamwe n'amateke ishure ryubakishijwe amatafari aturiye kandi rifise amadirisha y'ibiyo bibonerana.

Ikigo c'amashure y'intango, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe, amwe, amabati atukura, ayandi nayo ayirabura; imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Intebe, y'inyegamo, ikozwe mu biti; ikibaho kinini cane, cirabura, gihometswe ku ruhome; canditsweko, ibintu bitandukanye, harimwo, indome z'ikirundi, zivuga, hamwe n'izindi, z'imperekeranya.

Ikibaho, kinini cane, cera; gihometswe ahantu runaka; ikaramu nini, zikoreshwa, iyo umuntu, ashatse kwandika, kuri ico kibaho; zimwe ni iz'ubururu, izindi ziratukura.

Igicu, ciza cane, kirimwo ibara ry'ubururu, hamwe n'iryera; amazu meza, yubakishijwe amatafari, aturiye, kandi ageretswe rimwe; yubatswe iruhande y'ibarabara, ry'umusenyi n'ibivu.

icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'indwi intebe nziza cane zikozwe mu mbaho ariko hasi zifise amaguru y'ivyuma idirisha ry'ibiyo bibonerana.

Uburaro bw'abanyeshure biga mu mashure y'isumbuye bufise ibitanda vyinshi cane bigerekeranye kandi ivyo bitanda vyose n'ivy'ivyuma.

Icumba aca ishure rifise amadirisha menshi cane y'ibiyo bibonerana gicabweko icintu iko amajambo atandukanye amwe muri yo avuga indero ibikorwa.

Imbuga irimwo utwatsi duto duto ikirundo cinini c'amabuye maninimanini iyegeranye umugabo yambaye ikabutura n'umupira vyirabura inyuma igitutu ciwe.

Imodoka, nini cane, yagenewe gutwara abantu benshi .Ibiti binini, bifise Amashami maremare, n'amababi mato mato, ateye igomwe, Umuntu w'Umugore yambaye ikabutura n'Umupira bitukura.

Amabendera abiri harimwo niry’igihugu c'uburundi rimanitswe ku giti rifise amabara atatu iritukura iryera hamwe n'iyugwatsi rutoto.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye. Afise amadirisha n'inzugi vyose vy'ivyuma kandi bisigishijwe irangi ry'urwatsi rutoto.

Ibendera, ry'igihugu c'Uburundi, riramanitswe; imodoka nini cane, itwara abantu, barenga cumi na batanu; amashure asakajwe amabati, ashaje.

Utuzu twasugumwe twubakeshijwe amatafari aturiye, dufise imiryango iriko inzugi z'ibiti, zisigishijwe irangi ry'ubururu, ariko utundi twotwo turarangaye.

Ikigo, c'amashure yisumbuye, giteye igomwe; abanyeshure batandukanye, bagizwe, n'abahungu n'abakobwa, batonze ku mirongo, itandukanye; bamwe ukwabo, abandi ukwabo.

Ikigo cy'amashure cyubatswe iruhande y'ibarabara ry'ibivu ririmwo n'umusenyi igicu ciza cane kirimo ibara ry'ubururu iryera n'irimeze nk'iryirabura.

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari y'umusenyi uvanzwemo n'isima ,amadirisha y'ibiyo ubibonerana ,imbuga irimwo utwatsi twiza cane.

Inkingi nini cane, yubakishijwe isima, kandi, isigishijwe irangi ry'ubururu; amadirisha y'ibiyo, bibonerana; intebe ndende, z'abanyeshure, zikozwe mu mbaho.

icumba c'ishure ryintango, amadirisha ane y'ibiyo bibonerana hejuru hari utudirisha duto duto twemerera umuyaga mukeya kwinjira. Intebe ndende zikozwe mu mbaho.

Ikigo, c'amashure y'indaro, yitiriwe umweranda Gaburiyeri; uruzitiro runini cane, kandi rurerure, rwubakishijwe amatafari aturiye; urugi rw'icuma, uruhande rumwe, rwuguruye.

Amashure meza cyane yubatswe iruhande y'ibarabara ry'ivu .Yubakishijwe amatafari aturiye , kandi afise amadirisha ariko ibiyo bibonerana.

isahu nini cyane yirabura ibyumba byayo byose birugawe harimwo ibintu bitandukanye impuzu z'abana ibirato ibitenge by'abagore hamwe n'utundi dukoresho

Ikigo c'amashuri y'intango yubakishijwe amatafari aturiye imbuga nziza cane irimwo umusenyi nutubuye duto duto igicukiri mibara ry'ubururu hamwe n'iryera.

Imbuga irimwo ibivu hamwe n'ibipande vy'amabuye n'amatafari. Abanyeshuri b'abakobwa bambaye amajipo y'ubururu, baraca mu kayira k'ikirundi. Igicu kirimwo ibara ryera n'irimeze nk'iryirabura.

Icumba c'ishure ry'intango rimeze neza cane urubaho runini cane rwirabura ruhometswe ku ruhome rw'ico cumba c'ishure kandi ruhanaguwe neza cane intebe y'umunyeshure ikozwe mu mbaho.

Amazu meza, yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amategura; intebe nziza cane, ndende, zashizwe mu karima, karimwo utwatsi, dutotahaye.

Icumba c’ishure ry’intango ryubakishijwe amatafari aturiye risakajwe amabati mashasha ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome rw’iryo shure.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye kandi ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana imashini nyinshi zo kubarira ziteretswe muri iyo nzu intebe nziza ata kintu na kimwe kiriko.

icumba c'ishure gifise itara rinini cane rimeze nk'urukiramende, imeza nyinshi cane hejuru zikozwe mu mbaho ariko hasi zifise amaguru y'ivyuma.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'umunani. Ikibaho kinini cane cirabura canditsweko amajambo atandukanye hakoreshejwe ingwa yera. Abanyeshure bambaye impuzu zabo zibaranga.

Uruhome rwinzu isigishijwe irangi ry'umuhondo urubaho urunini cane rwirabura ruhometswe kuri urwo ruhome rwanditswe ko amajambo atandukanye harimwo imperekeranya.

inzu ifise idirisha ry'ibiyo bibonerana n"udukingira amadirisha tw'ivyuma . Imeza nyinshi cane zitondetswe muri yo . kandi kuri buri meza hari intebe imwe ndende ifise amaguru y'ivyuma.

Icumba c'ishure ryisumbuye ryubakishijwe amatafari aturiye ,urubaho runini cane rwirabura ruhometswe ku ruhome ,ahantu ho gukarabira intoke canke kwogereza ibindi bikoresho.

Ikibuga, c'umupira w'amaguru, giteye igomwe; iruhande yaco, utwatsi twiza, duto duto, kandi tubereye ijisho; uruzitiro, rwubakishijwe amatafari, aturiye.

Amashuri y'indaro y'i Bujumbura yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha y'ibiyo bibonerana udukingira amadirisha tw'ivyuma kandi dusigishijwe irangi ry'ubururu.

Ibiranganzira bibiri, bitandukanye; kimwe, gikozwe mu vyuma, kandi gifise n’amaguru y’ivyuma; canditsweko ibintu bitandukanye, mu rurimi rw’ikinyamazuru; ikindi naco, gikozwe mu mbaho.

Indobo nini cane y'icatsi kibisi, iteretswe ku kantu kameze nkaka meza, irimwo amazi yo gukaraba mu ntoke, umuntu agira yinjire mw' ishure.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye; akazu kasurwumwe kari ku ruhande gasakajwe amabati; imbuga irimwo utwatsi dutotahaye n'ahandi hari ivyatsi vyumye.

Abanyeshure, bagiye gusenga, ku rusengero; bose, barimwo barinjira, kandi, bambaye, imyambaro yabo, y'ishure; hejuru amashati yera, hasi imyambaro y'ubururu.

Uburaro bw'abanyeshure, biga mu mashure y'indaro; bufise ibitanda, vyinshi cane, bitandukanye, kandi bishashwe neza; inkingi, yubakishijwe isima.

Abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bamwe muribo bambaye amashati yera hejuru, abandi nabo imyambaro y'ubururu hasi .Uwundi munyeshure yambaye agapira kirabura k'amaboko magufi.

Igicu kirimwo ibara ryera hamwe niry'ubururu. Amashure yubatswe iruhande y'ibarabara ry'ikaburimbi. Imodoka yirabura ntoya igendagenda muriryo.

Igitutu uruhande rumwe, urundi ruhande narwo izuba, ibiti bitewe mumbuga, birebire cane, vyasagaraye, bifise udushami tureture n'amababi matomato.

Uruhome runini cane rw'inzu ruhometswe ko icibaho c'inini cirabura canditswe ko ibintu bitandukanye n'ingoa yera imeza ndende ikozwe mu mbaho umwigisha ashirako ibikoresho vyiwe.

Uburaro bw'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bufise ibitanda bitandukanye, kandi kimwe kigeretswe hejuru y'ikindi, bisashwe neza cane ku buryo buteye igomwe.

Inzu nziza ifise amatara hejuru ameze nk'urukiramende, kandi aracanye. Ama meza meza cane y'ibiti hejuru, ariko hasi amaguru ni ay'ivyuma.

Amashure yisumbuye umwaka w'indwi n'uwumunani, yubakishijwe amatafari aturiye afise imiryango yuguruye, abanyeshure benshi cane barimwo barakinira mu mbuga y'ishure.

Ishure ry'intango, umwaka wa gatatu, ryubakishijwe amatafari aturiye. Urubaho runini cane rurerure rwirabura. Intebe nyinshi z'abanyeshure zitondetswe ku mirongo itandukanye.

Igicu giteye igomwe, kirimwo amabara atandukanye: ay'ubururu, ayera hamwe n'ayameze nk'ayirabura, imbuga nziza irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Ikigo c'amashure, afise inzugi z'ivyuma, zisigishijwe irangi, ry'ubururu, kandi zugaye; uduti tumeze, nk'amashurwe, dutewe imbere, y'ayo two gushariza.

Ikigo c'amashure yisumbuye abanyeshure benshi cane bahagaze igicu kirimwo ibaragera n'iry'ubururu imbuga irimwo utwatsi dutoto hamwe n'utundi twumye.

Amashure y'intango umwaka wa mbere n'uwakabiri asakajwe amabati mashasha inkingi z'ivyuma zisigishijwe amarangi atandukanye, ahantu ho gukarabira mu ntoke.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu iryera hamwe n'iyirabura inzu yubakishijwe amatafari aturiye ifise umuryango wuguruye kandi isakajwe amabati.

Inzu nziza cane isigishijwe irangi ritukura kandi isakajwe amabati mashasha iyindi nzu ku ruhande yubakishijwe amatafari aturiye imbuga nziza hamwe n'igiti c'ibendera.

Ikigo c'amashure yisumbuye uruzitiro rwubakishijwe amatafari aturiye abanyeshure bambaye imyambaro yabo y'ishure hejuru amashati yera, ariko hasi bamwe amajipo abandi amapantaro y'ubururu.

ikigo c'amashure y'intango asigishijwe amarangi abiri atandukanye inkingi nini nini zubakishijwe isima, imbuga ifise utwatsi dukeya kandi izuba ririmwo riraka muriyo.

Inzu, yubakishijwe amatafari, aturiye, kandi isakajwe amabati; ku ruhome rwayo, hacapweko ibendera, ry'igihugu c'Uburundi; rifise amabara atatu: iritukura, iryera, hamwe n'iry'urwatsi rubisi.

Igiti kinini cane gifise udushami tureture n'utubabi dusongoye. Impene iriko irarisha musi y'igiti. Imbuga irimwo amashami y'ibiti yumye.

Abanyeshure benshi cane bambaye imyambaro yabo y'ishure hejuru amashati yera ariko hasi impuzu zirabura abigisha babiri b'abagabo bahagaze imbere yabo.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye igicu kirimwo ibara ry'ubururu igera hamwe ni iryirabura ahantu harunzwe amabuye manini ma nini.

Amashure yisumbuye, umwaka w'indwi, n' w'umunani; yubakishijwe amatafari aturiye, afise urugi runini cane, rw'ivyuma, rusigishijwe irangi ry'ubururu.

Ikigo c'amashure yisumbuye umwaka w'indwi asigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome inkingi nini nini zubakishijwe isima urundi ruhande rwubakishijwe n'amabuye yonyene.

Icumba c'ishure ry'intango, umwaka wa kane. Ikibaho kinini cane cirabura, gihometswe ku ruhome. Urugi rwuguruye. Intebe z' abanyeshure zikozwe mu mbaho.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye. Inkingi nini cane na zonyine zubakishijwe amatafari imbuga irimo umusenyi nutubuye duto duto.

Akarima karimwo utwatsi duto duto amagunira ane atzingatsinze ariko imbere arimwo ibipfu ibendera vyiza cane ry'igihugu c'uburundi rirahungabana.

Icumba c'ishure iryisumbuye umwaka w'umunani amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana intebe ndende z'abanyeshure, kandi zose zikozwe mu mbaho.

Imodoka ntoya cane isigishijwe amarangi abiri atandukanye, hasi iryubururu hejuru iryera, imashini y'inyabwonko irimwo irerekana ifoto y'umuntu.

Icumba c'ishure, gifise urugi rw’ivyuma, rusigishijwe irangi, ry'urwatsi rutoto, kandi rwuguruye; abanyeshure bicaye, imbere yabo, hateretswe imashini, z'inyabwonko.

ibikoresho vyinshi cane bifata izuba bikarihinduramwo umuriro w'amatara . Abagabo benshi bamwe bambaye amasarubeti maremare atukura, inkofero z'umuhondo, iz'ubururu, hamwe n'izindi zera.

Ishure ryisumbuye ry'imyuga rifise utubati twiza cane dukozwe mu biti .Abanyeshuri benshi baricaye mu ntebe z'inyegamo kandi bamwe muri bo bafise imbere yabo imashini z'inyabwonko.

Inzu nshasha icairimwo irubakwa abantu benshi cane bamwe muri bo bambaye inkofero z'ubururu mu mitwe, ariko harimwo n'abandi bambaye inkofero zera uwundi muntu w'umugabo ahetse isaho yirabue mu mugongo.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi harimwo ibyondo imeza nini cyane zikozwe mu mbaho z'ibiti umugabo yambaye umupira w'amaboko magufi.

Abanyeshure b'abakobwa bose bazindukiye kwiga imashini y'inyabwonko, umwe muri bo yambaye umupira utukura w'amaboko maremare, uwundi nawe aza arabereka ikintu n'ico gisigura.

Abagabo babiri bahagaze umwe muri bo yambaye isarubeti ariko uwundi yambaye itabuRiya yirabura mu maso bipfutse igikingira amaso bariko barateranya ivyuma bakoresheje umuriro w'amatara.

Abagabo babiri, umwe yambaye isarubeti uwundi na we ishati ndende y'amaboko maremare bose bambaye agakingira amaso. Barimwo barateranya ivyuma bakoresheje umuriro w'amatara.

Icumba c'ishure rya kaminuza, abantu benshi bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo, umwe muri bo arimwo arandika mwikaye akoresheje ikaramu, kandi yifashe no kuzuru.

Ikigo, c'amashure, yubakishijwe amatafari, y'umusenyi, avanzwemwo n'isima; afise kandi, inkingi nini nini, z'ivyuma, zirabura; akarima, karimwo utwatsi, dutotahaye.

Ikigo c'amashure ya kaminuza, igisata c'ubuhinga. Akarima keza cane karimwo utwatsi duteye igomwe. Igiti kimeze nk'ishurwe caterewe mu buryo bwo gushariza.

Icumba c'ishuri rya kaminuza egisata c'ubushakashatsi gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome. Abanyeshuri batandukanye bambaye udukingira intoke.

Icumba ciza cane, kirimwo amameza atandukanye kandi ateguwe ku buryo bubereye ijisho, amwe muri yo, afise intebe z'inyegamo ziyazungurutse.

Ibarabara ry'ibivu ryerekeza ku nzu nziza y'igorofa iyeretswe rimwe .Igiti kirekire gifise kandi amashami maremare n'amababi matomato utwatsi twiza duteye igomwe.

Inzu nziza cane, yubakishijwe amatafari y'ivyondo, avanzwemwo, n'umusenyi mwinshi; utwuma, twashizwe hejuru, y'iyo nzu; igiti kimeze nk'ishurwe gifise amashami, n'amababi, manini manini.

imeza nyinshi cane zikozwe mu mbaho abantu basanzwe bafise ubumenyi mu bijanye no gusanura ibikoresho vyononekaye bikoreshwa n'umuriro w'amatara.

Icumba c'ishure rya kaminuza umwaka wa mbere, risigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome, rifise umuryango munini cane uriko urugi rumwe, ariko rugabuwemwo zibiri.

Inzu nini cane ifise inkingi zubakishijwe umusenyi n'isima urugi rw'ivyuma rusigishijwe irangi iritukura udukingira amadirisha tumeze nk'akayungiro.

Abanyeshuri batatu b'abakobwa, umwe muri bo yambaye umupira utukura w'amaboko magufi, n'ikabutura yirabura, uwundi nawe afise igitabu gisanzuruye mu ntoke.

Ikigo c'amashure yisumbuye umwaka w'indwi nuw'umunani ageretswe kabiri amadirisha menshi cane y'ibiyo ubibonerana imbuga y'ishure irimwo n'ikibuga co gukinirako.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ritukura amabati ashaje cane.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti y'ubururu, bose bunamye kumeza. Umwe arimwo arandika ibintu bitandukanye, uwundi nawe aguma agenzura kw'ivyo yandika arivyo.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata c'ubuhinga. Umwigisha w'umugabo, ahagaze imbere y'abanyeshure, afise n'inkoni mu kuboko. Abanyeshure bafise imashini z'inyabwonko.

Amashure ya kaminuza umwaka wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu yubakishijwe amatafari aturiye afise inkingi nini nini zubatswe mw'isima umuryango wuguruye.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa gatanu, ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise urugi runini rw'icuma rusigishijwe irangi ry'ubururu, amadirisha yuguruye.

Imeza nini cane ikozwe mu mbaho impapuro nyinshi ziri hejuru yazo, ikaye isanzuruye n'igitabo ku ruhande, ukuboko kw'umuntu gufise ikaramu mu ntoke.

Akarima keza karimwo utwatsi duto duto kandi tubereye ijisho iruhande uduti tumeze nk'amashugwe yo gushariza ibindi biti ibirebire bifise amababi mato mato.

Urubaraza runini cane gubakishijwe inkingi z'ivyuma bisigishijwe iranga iritukura, rusakajwe kandi amabati ashaje , akarima karimwo utwatsi dutotaye.

Icumba c'ishure rya kaminuza. Ibiti vyiza cane birebire, bifise n'amashugwe. Utwatsi dutewe ahantu mu karima, umuntu ashobora kwiryamiramwo.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata cy'ubushakashatsi abanyeshuri babiri basanzwe bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu bambaye bose amataburiya yera hamwe n'udukingira intoke.

Imeza nziza cane ikozwe mu mbaho, iteretswe mu nzu. Akabati kanini gafise urugi rwuguruye n'utwumba twinshi cyane umuntu ashobora kubikamwo ibindi bintu.

Ibikoresho vyinshi cane bikoreshwa mu gikogwa c'ubwubatsi inyundo yo gukomera imisumari mu biti umutwero wo gutobora intoboro iranda yo gusena hamwe n'umusumeni wo kubaza.

Icumba c'ishure, rya kaminuza, igisata c'ubuhinga; umugabo, yambaye ishati ndende, y'ubururu; imbere yiwe, hari agakaye gatoya, ko kwandikamwo ibintu.

Akarima, karimwo utwatsi, duto duto, umuntu ashobora, kwicaramwo; uduti tureture, duterewe aho hantu, kugira ngo tuhasharize; inzu yubakishijwe amatafari, aturiye.

Abantu batatu, bose bambaye amasarubeti y'ubururu. Babiri muribo ni abakobwa bafise imishatsi miremire itsivye kandi umwe muribo wewe ihambiririye inyuma.

ikigo c'amashure yisumbuye, umwaka w'umunani. Ryubakishijwe amatafari aturiye. Afise urugi runini cane rwirabura rw'ivyuma kandi narwo nyene rwugaye.

Akazu ka surwumwe kameze neza cane. Gafise akantu kametse nk'agakono umuntu yicarako akitumamwo. Iruhande yako, ikibido c'umuhondo kirimwo amazi.

Inzu iteye igomwe kandi igeretswe kabiri. Ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana kandi isakajwe amabati. Iyindi nzu ku ruhande ifise urugi rw'ubururu.

Ikigo, c'amashure ya kaminuza, igisata c'ubuhinga; ni igorofa, igeretse gatatu; imodoka, ziri imbere y'ayo mashure, zose zagenewe, gutwara abantu, batarenga batanu.

Amashure y'intango meza cane ageretswe kabiri. Umunyeshure yambaye ipantaro itukura n'umupira urimwo utubara dutukura. Ahetse isaho mu mugongo.

Icumba c'ishure, rya kaminuza, igisata c'ubuhinga; amadirisha akozwe mu biyo, bibonerana; igitambara gipfuka amadirisha, kirambuye; abantu bicaye ku ntebe zabo, z'inyegamo.

Ibitabo bitandukanye, bisanzuruye biri hejuru y'imeza ikozwe mu mbaho. Ikiganza c'umuntu gifise ikaramu mu ntoke kirimwo kirandika ku rupapuro.

Uruzitiro rurerure cane rufise inkingi z'isima ariko ahandi naho ubakishijwe ivyuma bisigishijwe irangi iritukura amababi y'ibiti yakorokeye hasi arimwo aruma.

Amashure meza cane ageretswe gatatu afise inkingi nini nini zubakishijwe isima imodoka ntoya zibiri zihagaze mu mbuga y'ishure.

Icumba c'ishure rya kaminuza egisata c'ubuhinga amadirisha menshi cane agizwe n'ibiyo bibonerana, kandi yose yugaye abantu batandukanye bicaye mu ntebe zabo zinyegamo.

Inzu nziza ibereye ijisho. N'igirofa igeretswe kabiri ,ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana . Imbere yayo hatondetse imodoka nyinshi ntonto zitwara abantu bake.

Akabati k'ibiti gafise ivyumba bitandukanye bishobora kubikwamwo amasahani ibitabo canke ibindi bikoresho abantu batatu bose bambaye amarori mu maso umwe muri bo afise urukero.

Akabati gafise ivyumba vyishi bitandukanye bishobora kubikwamwo ibintu bitandukanye ibitabo bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe muri ako kabati nyene.

Ishure ryisumbuye umwaka w'indwe intebe ndende z'abanyeshure zose zikozwe hejuru mu mbaho ariko hasi zifise amaguru y'ivyuma.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera, ibiti vyinshi cane bitewe impande n'impande ,bifise amasami maremare hamwe n'amababi mato mato.

Imashini y'inyabwonko yuguruyeY yerekana ivyandiko vyinshi bitandukanye bivanye nivyo urimwo arayikoresha ashaka akantu kameze nka i umuntu ashira ku kintu agaca yemeza.

Icumba cinzu gisigishijwe irangi ritukura ku muryang ,urugi rw'icuma narwo nyene rusigishijwe irangi ritukura kandi rwuguruye ,imbere muri yo intebe zo kwicara ko.

Ikigo c'amashure ya kaminuza yubakishijwe amatafari y'umusenyi uvanzwemo n'isima asakajwe kandi amwe n'amategura ariko ayandi yoyo n'amabati.

Icumba kibikwamwo ibitabo bitandukanye. Ahantu hategekanirijwe kubikamwo ibikoresho bitandukanye atari ibitabo vyonyene. Isaho nini yirabura, iteretse hasi.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati mashasha. Akarima karimwo utwatsi dutotahaye. Igiti kirekire ariko catanguye kwuma amashami yaco.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa gatanu ryubakishijwe amatafari aturiye umuryango uriko urugi rw'ivyumba, ariko rwuguruye.

Inzu y'igorofa igeretse kabiri. Ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana. Imodoka ntoya cane zagenewe gutwara abantu bake zose ziparitse imbere y'iyo nzu.

Inzu y'igorofa igeretswe kabiri. Ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana. Uruzitiro rwiza rw'ivyuma. Akarima gatewemwo utwatsi dutotahaye.

Icumba c'ishure, rya kaminuza, igisata c'ubuhinga; abanyeshure benshi, bamaze gushika, bafata ivyicaro, mu ntebe zabo z'inyegamo; bamwe muri bo, barimwo barandika, ku mpapuro.

Umugabo, yambaye inkofero, y'umuhondo, isarubeti y'ubururu; afise amatafari aturiye, arimwo arubaka; akoresha umusenyi n'isima, bivanze.

Ikigo c'amashure, yisumbuye, yubakishijwe amatafari, aturiye; afise inkingi nini nini, zose zubakishijwe mw'isima; umwigisha w'umugabo, afise igitabo mu ntoke, aritahiye.

Icumba c'ishure ca kaminuza igisata c'ubushakashatsi amatara abiri maremare amanitswe hejuru kandi yose yakije. Imashini zinyabwonko ziteretse ku meza.

Umugabo yicaye yambaye ishati y'amaboko magufi n'amarori mu maso afise muntoke ziwe urupapuro arimwo arasoma aruhawe n'umunyeshure yicaye imbere yiwe.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi imeza nyinshi cyane zikozwe mu biti kandi zitondetswe ku murongo burimwe iteretswe ko imashini y'inyabwonko umuntu arimwo araraba imbere.

Akabati gakozwe mu mbaho, ariko gafise urugi rw'ibiyo bibonerana; abantu bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu, bambaye amataburiya yera kandi harimwo n'abambaye udukingira umunwa.

Abantu benshi cane bamwe muri bo nia bagabo bambaye amasarubeti y'ubururu n'inkofero z'umuhondo abandi na bo nia bagore umwe yambaye hejuru umwambaro wirabura hamwe n'ijipo itukura.

Umuntu ataboneka neza, yambaye imyambaro y'ubururu. Ibindi biganza bibiri vy'umuntu, kimwe ni ic'ububamfu, ikindi na co ni ic'uburyo. Vyose birimwo birandika.

Icumba c'ishure ry'ubuhinga. umugabo yambaye isarubeti ndende cane y'ubururu n'inkofero yera mu mutwe. Arunamye ariko arateranya akantu.

Imodoka zibiri ntonto imwimwe yagenewe gutwara abantu batanu bonyene. Ibiti birebire bifise amashami manini manini hamwe n'amababi mato mato yegeranye.

Ibiro vy'ubuserukizi bukuru bwa mashuri mu ntara vyubakishijwe amatafari aturiye kandi birageretswe kabiri ,Ibendera ry'igihugu cu Burundi rimanitswe.